entretien des cultures des desherbage et sarclage manaan no jamano feeke i ndefna a saytaxa le andoo andonaye ten i mbaru say toox gaxcax te te xot no kaaf ke te xot no areke a ñawaake manaam dufe dufe le ando naye ten xooxox we a ngooxaa wala boog dena ngena no waxtu feeke nu anda yee no jamano feeke i ndef na o laq wanga naxa qola xe xoxox we fop owey fo machine den wene a qalar den wene qoxir den owey na ŋemana a mbatna daand le a ŋalayo kaaf ke bala i ndoka no qemandale arake ten taxu i njego ndaay fo o mbelaxinax koy lalin aussi o ndeɓanonga xa ando naye a jega teen xam xam yaam no ɗeɓanongum bo mete refna na qooq a yond nuwa mais avant a qoqale aussi o yoɗnoga na qooqale ando naye ten xotu no mayu mayu no maraichage sax kaa yond nuwaa teen ten taxu i njego ɗaay fo o mbelaqinax affaire a qemban manam desherbage fo sarclage ñak ke aussi deno qorin a njega no kee ando naye na yond nuwan no walu a qeman no maraichage fee manaam a ndiŋa ke yiin parce que a ndiŋa ke aussi ana soxla a a qembanda leene o xaaga ten refu Henri Ndoundokh Henri Ndoundokh koy ten i ndalnu meen Henri Faye a gen no saate fe refna o Ndoundokh ten i ndalnu meen narka mbaxtaan fo ten no ku xetoona no waalu desherbage fo sarclage ten i mbaxtanit kaa meen so ŋendaa o fogole fop koy de nan gioox ta in a yiif aussi no camano kene i ngaridaa xan i moƴo ngar leeran kee ando naye ten waralu keene fop meeke no radio Diarekh ke i mbika rek i cooxa Heuri o ñuxrole te simin o fogole ando naye dena na gilooxa no waxtu feeke kon Henri a ñuxrole xay xeeke
iyo Didier maxey simnang no a paax sim na o fogole fop na nan gilooxa radio Diarekh fo mu kiina farna far mexey simna o kiino kiin no gonum fo no simangolum sant a fop it ngidmaa fop leya ye xenda emission ne kee i yeene na teen rek rooga mata nin no jam
alors Henri Ndoundokh i ndokidaa no jamano a qooq o ndeeta ngaan nuun fo qoxoox we nuun wey na jamano fee dabord nam refu ne ga toq noonga le ndiing ne no camano keeke i ndef na
Didier fogaame ndiing ne moom vraiment rooga deɓa boo a qoɓale a ŋoxaa yo vraiment in way ndoka te no jam ŋendaa sutu teen no jam i ndeta ye ndiing ne nak a jegaa qupatir yaam roog fe o ndeeta nga neete dembit na baa demb comme par a eel par secteur a demb tu a jega yit weena nduufa tina we ndemba neena to a mbatin naa nduufa tinaaa wene kaaf dena saxa a paax iyoo owey mbaxawa sax wene koy mbaxawa fulee a jega waana nduufa a areer wene ndef no pursiin ke fo lakas lakas vraiment debut fee daal i njenga te yakaara ful a paax quoi
no jamano feeke i ndef na i mbaa leyee na qemban gancax le nu ndefu manaam nam nu mbaagu mbi peut etre xaƴna o leya nga xeman gancax ten refu duufaa nuun wey na tuup menu ndefna wala boogen surtout no coté arake wala man nu tolwu
i a refa nga coté in koy a jega wee mbar ina nduufa areer sax bo depuis faak a jega waa maad na ndufa areer nda yit a jega waa and naye a pare a areer wene pursiin ke ndefu baxaw le moom a refa nga coté in i commencer a fuliran nda ga aam waa commencer na coté Diarekh yoonam meen wiin mayu de mbaxawa yo ndaa koy coté in Ndoundokh par exemple yoqe kaa mbaand u nduufa yo yoq we a qol den sax eerna de ndufa tina ndaa comme ne sereer ke mbi tan yoq we gaa yomba leya ye i cung bo samedi wala bo ardaba i soogo commencer xam xame yoqwe samedi cunga rek samedi fee feet pour de mbaago commencer baxaaw le a ndeta ngaliko yo quoi
i ndet looxa ye no camano kaana passer na nu mbingwa yo bo ndiik i ndoka no kee ando naye ten refu deshervage fee nu mbing waa alors i tolu naa affaire deshervage fee manaan <hesitation> i mbaa leyel no waxtu fee ando naye ten i mbaxawa weeke ndok kam fee a ngemandaa no ke xotoona no affaire a qala ke manaam xal d' abord jaambi jaambi jamano a qal o ndefu leyna a qal ko xano ref manaam xamban <hesitation> baxaaw ret xal fogum en tant que sereer refe kaa ando naye kaa i njeng nelo ten wala boog refe kaa and naye o kiin na inoor kaa mana a gara jang nina nuun mais nu miña ndef kama koɓale yaam nu yarwa meene nu yaru neen fo paap ke nuun yaru neen fo mame koor ke nuun a ref ka and naye kan mbiyo gu ndax waaga nu numtu wiid teen no jamano fee ando naye ten jangogo affaire a qooq ando naye naaga nu mbi togun wala ne jang ni teena o ten bala i numtu waa koy bala i numtu wiida no jamano fee ndiiki d' abord no jamano fee yaaga ando naye Henri ka jangogu kee ando naye ten reu a qeman kaafiin a qeman areer iin surtout no jamano feeke
i Didier comme :ne leyta noona rek a qal moom fogaame en tant que sereer baadole ga i ndemel rek soɓin kaa i soɓ maam ina mbiyan paap ina mbiyan yaay in fo maag in fogiime ko waago unicier el rek moƴo leranda den ndaa kaa i ndimel nga'a neede mbita yo i njangan a qal koy bo i mbiyan tenrefe kaa i mbaxawa rek ten ref premier etape ke mbiya no kaaf ke wiin we mbaxawanga baa pare yoqwe na topa took den a mbaña kaaf ke a mburan
baxaaw le ten refu manaam man mberka mber o sipit machine ke de ŋoxo yo yaa roog fe deɓna bo kaaf ke saxoyo
i baxaaw le refu a qooqa etaana le rek yaa anayee kaaf ke sax nga rek bo ande machine waaga te uupa den o gara xuuy kaaga ref premier etape ne kaaga i ngooya baxawoyo o fiya ngaan nak soogo top tookum ngalayo a qala le koy o nana ngaan ten refu yee wañ kaaf ke fuur deend le ref na meen fo dand le na yoqa fop yaam machine na xoox nan kaaga moom vraiment kaa i ndimel rek nga ne wene mbi tan ino i mbiyan te ref kaa ando naye yit ten moƴu faax no ŋaaf ŋaaf moom o nana nga te waago coondit resultat rek kaa xalel a wañel neete wareena wañit daand lu refna paamum te furel kaaga ref a qal waa
ndaa fogum refe kaa yombna refe gara gor aussi xal xal xoxof bala kaaga xana jeg ne ando naye naaga ndeeto ŋaaf ne ndet we waroona xaƴ teen fo wee waroona watin
waaw a qal moom xaƴit yiifo rek anda calel moom vraiment a jega me ando naye ana fiyan yoqe xoxof na coxango ten o soɓanga kaaf ka ando naye a fada six wala sept ɓetu fa leŋ wala ɓetu ɗik xano ndeet we moƴna maak wee moƴna mbaax ona wañaa o fañ wee moƴna neew a bañale yit koy kaa dependre naxa qola xe jegoona a refa nga o qolo xaandu normalement ke waroona xaƴteen fo yaa qol le xandeer na naange refa leŋ qol le xaanda nga moom waaga xaƴ kaa fadna ay cinq a refa nga qol la xandeer na kee na moƴa ten ref wañ kaaf ke bata yoq ay trois a fiya ngaan de mbaago salate oyo o jega nga kaa yippona teen pour te wago xandanin kaaga na moƴa quoi na a qala le a bañale ka dependre a rek o qolof a jega ne qol ke nana ngaan a bañale wa naqo soxod nda a jega na ando naye o wañangi ran o waanda mayu kaa impacter a mbamir naa kaa galang koran mbamir naa yaa a mayo nda nga rek nede mbarna sultu sultit ke nee a sultale naange kaaf ke resistant ne de mbaag na mbi'it nangirano njega yo
d' accord maga sax i ndet ka yaam o ndeta ngaan a jega no coté kaa ando naye a jega leŋ leŋ waa ando naye naange ngala xayna peut etre a na ngadan waa yo keene fop oxey no syteme qooxale nuun mais naange ata nuun jafe jafe aussi nu ñako ngaloyo a qal normale au lieu nu ngal kaa nu ngadano yo kaaf ke naaga ndeta wala
i systeme naaga yit koy a jega waana mbiyan ndaa vraiment coté in ande kaaga a jega we and naye neede nduuf taayo kaa aligner an a curake de tel sorte que coté lu feloonga waaga xoxit naaga pour o ana ngaaye a qalof jegiro effective wala jegiro waa ngalango nga peut etre kaaga na moƴata yoomb ko xooxan gadan win a fiya ngaan me daand le war ina ref fop xano xooxin o waaga nga a qoox it xano wañale a kaaf ke fo machine of kaaga kaa waña a qala le ndaa koy vraiment coté in i ande kaaga in moom ga i ngooxa ngar ngalin waaw kaa i ngooxa ngalin
d' accord bo ndiik i sutwanga no affaire kaaf ke i ma ndokoyo no arake parce que o leya ngaa ndiing xano ne'a kaaf ne'a areer ndax coté maaga aussi waaga jang na in o ndiko ndutuñ ne ando naye naaga nu mbi togun bo no jamano feeke i ndefna
i a qoqale moom fogame changer ee xaƴa kaa yaaco ameliorer oxxa o ndiko ndik rek ndaa jege changement ne ndox togina ngoxit parce que naaga i ngooxta arake yit vraiment i ndufa nga yaa ando naye i nddufa nga rek bo daand le suuƴa daand le na eetaa sutu arake en generale ke ando naye ka cunga bo arake sax baa ngeenu bo o ga'a den o soogo xoox kaa i leya rax ndiingole i leyan ya and naye rek koy a fela ngang yit o xoxa nga o dufa nga duuf bo daand le sutwiida rek waga moɓin ma xoox nda kaaga koy par exemple ka dependre a no qoxoxe refe n' importe qui mbaagu a qooqa laaga yaam en generale a jega na xoox ta ngaan waaga uta arake wala machine ne wo a jega ne regler ta ngaan te upa nga arake neete mbarna uupor kaa ngalang koora ceq ne a jega we and naye koy ga preferé a o duufa nga o xaƴ boo arake sutu baa mbeñaa bo o ga'a den o soogo roqa xooxa nda koy a jega ka and naye koy vraiment yoq we naange jegeta o temps pour a cung kaaga daand le na sutwaa rek o ga de ngara ngoxin kaaga wiiw we ngooya la plus part it kaaga mbiya yo yaam o ndeeta ngaa a jega temps le o buga ngaan cunga te sutu kaa roka heure ne wiin we mbarna mbaxawo yo to anda ye ndiing wiine gaa yaaca yakamte temps yoqoel fop mbagirano consacrer a no leŋ tena taxa bo de nduuf nduuf rek bo kaaga arake saxiida bada ngoxinoyo rek baxaaw le wadanga de suur bo baxaaw le
i ndeet loxa ye aussi no camano keke i ndef na ndef a teɓake kaa yaaco a ndaaro yo awa deɓ ñaal ne xaye baa te deɓataa cinq jours ndet bo ndokoyo no kee ando naye ten refu baxaaw le ndok no kee ando naye ten refu a qala le tiye yaaco weer nam refu naa ando naye naaga nu ñoowtaa surtout naaga nu njaltano yo calel ke qola xe nuun yaa ando naye a reta baa weer
mete refna moom a qooqale systeme a refu Didiers o buga nga nan ndingil rek a jega leya xonge debut fee we maad na nduufa tina to roog fe o ga a ngaan debut ndiing ne fop a teɓ wargala le te warna deɓ deɓafuliran coté in a teɓake mbode neen bess te deɓ mene xuɓ kee bes o ga oxa dufik na o qolum sax gat yaam xuɓee ke moƴna daal ten refu yee o cung bata xuɓ waaw cunga nga bata xuɓ o duuf a areer of ten moƴu yaam yoqe fop ana ndeta baa mbaru ndufik ndaa peut etre ko reta ga ɓuuƴ xolukatiro o reta nga nak bo waro duuf a areer fo cika areer fonete chere itna xool wiro ke moƴna te refu ye o faño yakamti in cungin boote xuɓ rek a xuɓanga nak o duufa ngaan waaw vraiment pudar a ne waroona pudar it yakaarame xana sax a saxa nga nak boo daand le sut wa rek waaga xufi a felanga yit o cung boo comme ne leytoona rek de sutu bo a weeñ bo ga'a cuura ke wargal o soogo xooxa quoi
ndaa ana coté a qala le aussi ndax xal no weer nuna mbiyan foo xar refu ke ando naye ten na soɓ ka ten yaanu ŋal na no werole in manaaam te weesu nu soogo ŋala wala te weer nu ŋala yiin keene yiin parce que a jega des fois we ando naye ka profiter ooxa a ñofo ŋalel naaga no weero le yoq we a weera nga automatiquement ga ŋaƴa bata deɓ ndax waaga gar fo in no coté maaga aussi
i a qala le yit <hesitation> vraiment ke moƴna teen te refu yee xala yaate xuɓ na na baq fee xal no weer en generale o wero le durer anga rek kaa yomboweerin kaaf ke wo te ke moƴna na qala le ande xeena xala bess ka jega mayu faa ando naye kaa yeno yo wala o jega nga kaa waroona jimin kaaga waage ref no xeer il faut te ref no baq waw kaaga bugo ngo leye reke xala no baq ten moƴu xala no weero le weero le moom jare tax o kiina yaam ti'aa teen comme nbiing ne fage a jega me tolwa ngaan daal o cung bo roog fe xuɓ o soogo xalaa yaa m wero le o leŋ andee o anange mbane roog fee warna dembit tige ret ba weer par exemple o bugo xala no weero le to andiro mban roog fee dembit kata ewn generale a jega qala ka ando naye wene bo de ngala nga no weero le a paƴake sutwaa yo waag kiro uup ngaaf ne ne warna kaaga koy kaa galang koora ngaaf ne no no weero le durer taa rek kaa teela weer quoi kaa moƴo weerna ngaaf ne ten taxu xal no mbaq fee dal ten moƴu quoi
d' accord xaƴna i mbaa ndet directement aussi parce que leyna a qooq ndiing aussi waaga ley a qooq njiind to a qooqale njiind ne aussi a jega ke nu mbiya teen no coté desherbage in fo sarclage inn manaam a qembane lenen ando naye tenu ŋembana gancax le nuun no ke xot toona no legume ke ando naye kanu ngoxan d' abord ndax nuun we ando naye nuun ngentu no coté zone neeke nuun na ngooxa a qooq njind wala nam nu mbitano yo
i mene moom fogaame ka ngooxa njiind a ngooxa ndiing refe fop koy yaam moyen ke mbode to a qooq njind kaa laaca moyen il faut o jega nding jeg foofi pour o waago fi'in waaw refe fop na mbiyan waye a jega mayu weena mbiyan meen kaa ngooxa legume waaw vraiment ga ngooxa legume a ngooxa legume sax ten moƴu xooxxel no ndiing ne quoi legume ke daal goye naa ngoxa teen wargal vraiment d' accord
i ngarida nga boo ndik na xembana lene ando naye ten refu legume ke yiin kene yiin nam refu ne ando naye naaga nu mbi tano yo
legume ke moom koo plan a rek comme ne goye mbi tano yo yoq we ga plan a ndufana qoox den o jeka nga semence fee o dufana xooxof wala o cung ya and naye kaa njala kaaga ga nduufa bata saxo yo de ngara njik wango yo o ret dufan ka xoxof o jika nga o ret dufana xoxof kaaga koy ca depend no kiinoxe yaamyaam bes o door no calelof bo wala o yakamti yee im duufanga o temps le te warna jang im ret jikik ndaa o jika nga daal ke o jik kaa o gar jim plan bata normale o jim waaw parapport fofi of wona ndeet ka na organiser oona o roose ata kute laac na o fiyan baya an naye peut etre recolte "a fada o recole a tigof
bala recolte fee est que nuna nge jega jafe jafe na qembana le a langaale yiin nana nen ñanje ƴanje yiin fo daand le nu mbarna mbuura meene yiin nam refu na ando naye naaga nu mbitan
kaaga moom waage ñak anda tig waagiro duuf o mbiñ roose an to daand saxa daand forcement kaa jega daand kaa jega insecte ñaƴe ñaƴe ka na yaqan daa koy daand le moom ko bugo xooxa rek en generale ande keene koy ande espace fee ne yaaja ka tax na o waago mbeka teen machine ndaa yoq we xa ŋoosi saqa yo wene a qelaar wene sax a mbuura faxa ɓay den waaw a refa nga yee kene ke moom plan ke ne yaaja ba tax o waago roq ma maaga machine nda waaga fuura fo o ɓayof daand le wala xooxa fo o ŋoosi wala xelaar kaga defara ŋ ñaƴe ñaƴe ke yit ana njega ndaa koy produit rek a jega produit wene mbaanda lakas lakas kaa and naye daal xana waago tax ñaƴew ñaƴe ke yaqan kirango yo quoi i
aussi no qualité fee aussi ando naye taaga nu mbaru mbaago nduufo yo ke ando naye ten refu lujum keene est cde nu naange njegan jafe jafe meeke wala boog mu felna fela nuun nu ndufoyo
anda a qooq moom ko ndeeta mu o qolo qol par exemple xaye fo keete jamb nsa fo kee te moƴna waag a jega xa qola xa and naye koy amba nduuf fop par exemple ndaa a jega xa qola and naye it vraiment xano ande vraiment kene moƴu laac o waaga nga xoxin o xooxin ma waaw a jga wa anaye mat a waage ley mene a jaɓa soble waaga gar maana te jamb tomate waaga ret maana te jamb a batañsa yiin a jaxatu yiin ca depend kaaga moom wo fe jeg na o qol le wona ndeet kaa rek par rapport ke bugoona xoox o ndeet meete waag na o xoox tin naaga o xoxa ngan o and keete laac na o coox no ten rek waaw yaam a qooq moom vraiment tenter chance o rek roog na jamba yaam o kiin koy ka sabablu wa rek leye bugamo fi kene o inu geenu jeem kin ndaa koy vraiment ke moƴna teen yit ku bugoona xoox dal se soit legume mo lakaso o ndeet me yakarona ye mene moƴu jamb o xooxin maaga fi teen ke warna cunga resultat kaa koy kaaga koy na rooga refa ta
d' accord i numtu wiida nga bo ndiing o qoqa le na ƴiiƴ ne kaaf ke yiin fo arake ima ndet bo a ñawiin keene yiin fasaɓiin
xa refu jafe jefe ke ando naye tenu njega na toka noonga ndinga le surtout me ando naye ten andu meenu mbarna toloox ngalitoyo wtin daand le watin kinj ke yiin keene yiin fop jafe jafe fum nu njega no coté naaga
jafe jafe a toka noong ndiing moom anda ndiing ke ley toonga etaan rek ten ref foof le a teɓake ka ngalang koora yaaam ka deɓta na ando naye to neete warna xumbit xumbit kee neene wala te demba continuer xana bugo xooyit waag kiro xoyit xana xa qola xe yakamti ongo yo te telle sorte que bala o pare a mene mana a laaca a xoxel ande a yakamti en generale it ana jega yaqe yaqe comme mumeen a soƴin wala lakas nda koy nange refa a tout moment yit bes de ndoko yo no secteur a ñaam dufe dufe le fop ko obliger ka dufatin bes o rok no saate ka ando naye mumeen teɓ ke den comme ay pambe yiin paaliin ko ga'a waana ngaƴlu wa den par exemple ŋumb ke de sutwa ndoka naxa qola xe wiin we a ñama na den yaam vraiment naak ke sax en general ndiiki a jega camano ka njono gu a mol kaayo a njoona qola ke wiin we nda wiin we ga yegtu wat keene ke mbañatano yo ande a refoga jafe jafe ñanjo gu a mol kaayo a ndoka kama qola xe a leya ye mbaaga fule yaq to a ñaƴa nga tooq xa yasa xe kaa yaqa den kaaga daal refu jafe jafe ke ando naye foof le daal fo ñaaƴe ñaaƴe leŋ ke fo mumeen teɓke ay pambe yiin paaliin kene bono cek sax a reta bo a cekiin a kopiniin ko ga'a waa ando naye ga ndoka no kaaf ke a saaka den a ƴaxa kaaf ke a yaqa na wiin we kene yit vraiment we njeng na den moƴo ina dal roog fe sooga nga deɓaa de ndama deno yo a ndamit xoxox we yaam xoxit ka ɗom o jem mumenof koy o kiina duuf bata sax de ngara ñaman baya de ana yee kaa dufatin ngaaf wala de commencer a yasan kaaga yit vraiment ka ɗoma moƴna daal de ndama mumeen teɓke a ful baya and naye a jega etape na de mbada ngaan rek mbaaga tirano yaq sax a mba ngaƴa deno yo mbaa de saarni ka deno yo e kam leye ndiing i mbaam ru ndiing oxe yakaarna o ñowit doole um refna o qoxoox a faamra nga fo ten ku warna ten refu xemban ke ando naye ten te waru o jiriñoora mbaat o dama teen pour ndiigum a muc ayib mbaat boog ndigum a xen i ndeeta ngaan no mene i ndef na wene wey nduufa wene mbing waa wene way ndiwa daand a mbomba wene yit owey njufana we rooga cina doole um manaam de tabax tabax ciment owey njufana bobom we mbaat boog de kule a pour made ngen na pour im yomban rek ku ando naye kaa diima foofi oxey njufa nel nda a jeg tiga ando naye kaate ref kam saate fee moƴa mbaat o Diarekh olene i ndefna a ndeet lax a waro fog teen pour mosano ñoow rek ne leytan ma te ref puus ke ando naye kaa de ndef kam saate fe a may meen lool so o ndeta ngaa xa qola xe xe ando naye kaa siso yo ruq ruq no saate fe o qolo lu retoona teen waaga seend xa saaku xa saaku puus kam faa to i mbaro ndeet koy mbuus fa xoxum ke ando anye a waaga no at noka fo geer na yaam ka fogeer na im leykaa ndax kuuna yaqa rek fogee puus ka owey a laŋmbuus faaxe no laŋ rooga dembida nga ndiing nene i yakaarna mbuus nu ando naye kaa o sagu o yas ngaaf ŋaaf naaga a waaga ñako jola jola nga yit mbuus na jega ngaa tookum ñaal ndik a doxin naaga ŋaaf foga te soo kaate a yaqa ingredient ke na yaqa laŋ ke fa qoox den manaam laŋ kaa njeg keena ñoownan pour te faax puus keene kaa yaqan roog a deɓangaa me mbuus ne saguna we daaw foofi raange kaa refe boog o qola kaa may muut bo foof le fi a qaya ndiit foof leene soogo ñoow nda a ref nga pour foof la inoor na tooka gara dala laŋ puus rek me mbuus ne saguna xuɓkee kon dufe laaga faax ke xaƴa a waaga seendel a doxel nda ndax sax boo ndiik kaaga yo a refa ke ando naye a waaga xendan ke taxna mbuus a leyele faaxe xa'a refe lool kon o ndeeta ngaan mbuus a refa tiga ando naye o kiin a war a jeg ne anndo naye kaa te a fitan neen bo a waaga nga ñak o may te ñako may ndaa roog wasanamo ten sene e yera yo qol kana boya te fadna o saaku e o rabdao kiin xarmbeen ndik mba xarmbeen naxik te roxan win a ret ba sutu pin ke a juumin ma de picit kam saaxle a moƴe koy to a faga no kee waag na yaqana in ndiing ne axa o kiinoxu ando naye puus a maya no qolof roogo ndingil a waga yaq mayu no duufe of te ref koy no areer ke te ref no kaaf ke te ref no fasaaɓ le te ref no ñaaw ke te ref no kuu refna ref ay duufera laŋ a waro jol puus keene mbaaxe teen fat i mbektin a yiif iyo im leye ndiing rek bo xaye im nge'ñuwa nga o ndik noka ando naye kaa i nan gilu un yaal xa ga xa maaka xe a ley un a waro tax ino fat i mbapoox a paax a paax meteo ley aan meen refe mi soom nanun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 d' accord i tumtu wiida nga bo ndiiki no coté desherbage fe tee ref coté a pigaxa le yiin kene yiin des fois o ga o qol la andona ye o yalum kaa gar neete figo rikan fo ne o xaana figorit ka peut etre mi moƴu xoolo qol wala ñoom seen est ce que le faite que nuun fa qoox nuun nu mbing wa xa qola xa nuun bata xolood qac qac aussi naange ata jafe jafe no ke ando nae ten refu rentabliter fe production fe de mbarna mbaago njeng no mbaamir na maanam na saxadale naange ata teen jafe jafe
i maaga koy anda o kiino kiin lka jega jangat xoxum rek a jega secteur ka o fada xaye sax naange muura yo comme ne yoqe mbita yo nange ndama machine it a nguura xa qoɓa xe ten kaa njasa rek ɓa soɓanga ye gara rek njasa sag seen naaga duuf ka ndama ye par exemple xaye daand lene wala a kangafa leŋ leŋa ke de ngaƴa meene ka jega impact ke de ngaƴa no qol le roog fe deɓanga ka naxa ga ndosa koɓale quoi nda koy o qol le ga ndama yit o qol ka waro xool a xoola nga tena yoomba calel ke den a ngara nga na tupa le tupa le ka yoomba jega ka bukuuna geen na xaƴa we ando naye koy peut etre a pigax den sax ne xoola nda koy ga calculer aye yit o qole normalement daand le na yoqa meen wala na yiqa meen bo roog fee demb na ka dosa waaw nda yit vraiment ka galangkorang bo o xooxa leŋ ndiq jegu teen moom o figu te xool o xooxa de yoomb impacter kirang
nam refu na ando naye naaga te galang koor ta nuun na coté qoxa le
coté qoxqa le ande o jega nga qol la ando naye a qangaf kaaf dufano fig wino te xool a kangafa ke yoq kam qol le o reta nga bo waro dufik xaye xano ga'a de ngeen na machine ne wo boya ando naye o refa nga nulard sax nangiro ndeta qina a qoqa lewo ko reta baya te roq na roq na saang ke wo machine ne ka ret ka bo a puus wata yembiru e o mbirlu wanga rek arake mbaxuke kon mbooq ne wara ku o duufa <hesitation> yoqe koy na mbaña kaaga fig wa te xool ona duufa kaga genin ka tiraan nda koy a kangafa keene it a jega wa ando naye bata nduufa ka jega ɓaax le de monter a kaa fiisa a watna xa loqa xaaga kaaga koy o jega ngaan peut etre a dimbale aang bo o waago duuf ma jeg na ngaaf sax nda fop njegiran machine ke yoq we ga njegan nda yoq we la plus part nangirano njega nda koy o buga nga nan ndingil rek a pigaxa qoolu ka ndenga o qol figu te xool qac qac refe ke moƴna no qol guura gura tina yit kaaga a faaxa no kene ke yit pour a qooqa le ñof nda kene fop kaa ndenga o qol quoi yaam a paƴa ke o xaƴa no qol le bien vraiment que calel um ana ɗoma nda koy a fiya rendement ndax ka dosa
d' accord o xota nga no ke i mukit ka rek wala boog sax no ke i yaac ka ngeenoox ten refu nuun weke ando naye xoxoox nu ndefu no camono feeke xa refu jafe jafe ke ando naye tenu njega wala bogen nu mbung anga xa dimle na nuun no coté qooxa le nuun coté lum fo mam fo mam fo xar fo xar a dimle it ka nuun
<hesitation> xoxox we moom Didier o buga nga na ndingil rek mayu a jega ngalang koor no machine dabors a semoir anda yoqe fop machine ke de ngoox to gina presque maam ke den ngoox to gun au fur a mesure de ndeta yo ka reta bo machine ne keete waag ina waga tiran mayu ka yaqwa yo ko ndeeta oxa ando naye waxey foroog fee deɓ jegiro machine ko cung ka yaal machine ke a nduuf a ngar o soosgo dufiid oswey galang koor wargal wargal xoxox we kay numero un ten refu machine duduuf yoq we a njega probleme espace maade nduuf na xa qola xe mota te wiin we wiin mayu a njaga areer ren ka yakaara bona mi fene sax probleme xa qol i njega yo pour pour a nduufa den kaaga galang kooro yoq we yit comme engrais ke ga ngewo yo accés fe engrais fee a jega ka an naye jege muumeen ka de ndos taayo o jega nge siir naak jegiro pis mayu wala xa paana xa ando naye xana ndosa nang tu es obligé xano jik engrais to engrais fe xaye o ndeeta ngaan par exemple neete garta kam commune ne fo commune ke fop sax im leykaa motee wiin we ɗaxe den dara ko ga'a village fa leŋ a daawa ka fadna 20 sacs wala moin de 20 sacs kaaga ɗaxe den dara fop mbaag ke ndaaw sax wene ga ndaaw ka wene ndaaw ke probleme engrais fe daal acces fee engrais fee a refa probleme a paax a paax noke na galang koora xoxoox we waaw
<hesitation> Henry Ndoundokh Henry Faye ka i ngaƴ kang rek o taktoor fo o fogole ando naye den na nan gilloxa radio Diarekh
waay Didier maxey dako gid mang a paax no opportuniter neeke ci'a xama bom waago leya no domaine a qooq yaam xano kiina nan gilu sax a leyee o xene o qoqxoox o maako wala nangam te pourtant ka i ngooxa yo ndaa koy in way ngind ma fop leyaaye kene o njiriñ saate fee yo yaam fogaame leyana nuun deleyaas nuun leya na nuun ɗom nuun fo yite nuun fop kaaga developpement nuun o rek ngind ma fop weena nan gilooxa radio Diarekh to ngndaa yit xendan rooga fi jjam kaam saaxle xendan radio Diarekh i leya i moof bo leya ye television Diarekh kaaga rooga waagaan to a yoombaan xendan o njirñonge te jeg na radio le jegna meen i moof bo o télé gar meen a jeg o njiriño nga xupna to a waagaan a paax in way ngind ma fop sant a fop to leya ye yong jam
merci beaucoup o xeene rend u Henry Ndoundokh i ngind man a paax paax aussi no disponiblité fee nuuno aussi in way njoka nuun a njal a paax njoka njal aussi <hesitation> waa